Akazu kasugumwe kubatse mu buryo bwa kijambere gasizemwo amakaro indani n'amarangi bakaba barashizeko n'idirisha riko ibiyo n'ivyuma risize irangi ryera iryo dirisha rikaba rizana umuco